I'ntsu isi bombekhela bibawo bakhupaka bibawo khundulo numwaana umukhaana wemikhile khu khu khu khumulyango mulyango witilile khubibawo byene byamenyukhaka bekhale biri wakwalire khakhateteyi khalimo bu square ni kha'blousi khawaanga wakwalire ni tsingaato ali ali ni tsisocks witilile khumulyango

I'paliament iya Uganda nga batimba tsimbendela luwande lwe khumukhono kumulayi ni kumunyeletsi ni luguddo lwabira akaari bakhalamo luguddo olu bakhalamo ba'akho irangi iye iya'nabizali ni maali iburangisi ambi ni sishombekhe ba bemisile tsi'motokha tsemikhakileyo ba bemisileyo tsi'motokha bandu balikhukendela khundulo khwetsimbendela babikila, babarula mu'paliament iya' Uganda

Umundu nga wakwarire bi wanga ali ukhwosha tsinyama nga arambisa i sigiri ye bazungu oba kamayika kebazungu isi ali ukhwoshelakho inyama iyi.

Inyatsa nga inyanga ya kiburukhilekho yokesana iri inyanga ikho i kwa yarerere bubwiile khubamo bya bimali ni bya nabitsali nga byakwile paka khu metsi.

Kimichungwa nga kili mutsi sawu tsibili kimilala kisili kya green busa kimilala kili musawu ikindi kili kimiroobe nga kimilala kili kyoosi chili kimibotokhelele, kikindi bakhalilemo akari kili khukhwokesana ni tsimitso utsiboona nenga kili mubusawu bufatalizer buno bwesi bakulisakilamo bibindu ibi bafumbakile umundu Annalise khuboona byesi bili musawu

Babandu nga bakwarile biwanga bikhale bubwile inyanga ili khetuma bubwile bwemushilo

Kuyu kwe gorofa kunamani nga kushiili akari e khukhombekhewa khundulo khushilikho bisaala byesi ba bombakhi barambisa ukhwimikhakho niyo banyalisa ukhwombekha i gorofa.

I lorry nga ba pangilekho kamatoore kamabuufu barerekho ni ku tundubali kubesemu, umusetsa wimikhile ambi ni kumulyango kwe lorry inyuma wiyambile busa khumitalimbwa khu lorry si wikhale ta, kamatoore ka green busa.